pertement ok

acca Ya Yaya Dieng

hoto Abdoul woni Abdoul ar'

ko kañ pompata de

ande pompata alors <hesitation> Yaya Dieng <hesitation> an woni hombo

<laughs> <applause> ko kañum pompata a pompat de

ok Yaya Dieng waftu o ko heddi hen ko heewani

eyyi

eyyi

eyyi

ok <hesitation> <hesitation> bisimilla

en jetti monsieur Dieng SDDR département mbo Kolda

Allah jarama a jarama Yaya Dieng mention spéciale Jokalante onon kala gooto fofjarama à trés bientot <applause> <noise>